Loxo bi mingi tee pakati jumba, pakati jumba bum teey nak maji la ,jumbo bi maji la tudu, më am yu yeneen pakati jumba yu tege ci kawtaabul mi ngi am foof ay maji ak ay jumbo jumbo.

Góor bi mungi fotbool mi ngi sol yire futboolekaay bu weex. Tubay bu gatt bu weex ak mbubo bu weex. Mi ngi sol kowaas sol ay dàll bëxs mi ngi xool ci suuf di waaja weexa bal. Mu am beneen góor maraomi futboolemukat bu nekk ci ganaawoom.

Naari dall marake yu góor ñingi tege ci kaw lu xonxo mu am lu ñuul, dall yi nak ay dalliy xawa bulo leen ci biir më ngi nete.

Tabla biin ak bindi-bindi bu ñuul ci kawam ma am ay góor yu taxaw yu koy samp ma am kenn ku tepa ma am ñaare nit góor ak jigéen bu sukk ci ronam yekkate seen loxoy gór bi nit ku ñuul la jigéen bi nit ku weexl.

Jigéen bi mi ngi taxaw sër roobu bu gudd roobu bina robu tilla mi ngite posés ci loxame mu jer bene loxambe jëmane ko ci boori boppambi,

Ay nit ñu ngi taxaw ci biru palaat, ma am ñaar ñiy joxalante loxo, góor ak jigéen góor bi nag, nit ku weex la jigéen bi, nit ku ñuul ñu ngi am seen gannaaw, ñaar nit yu fa taxaw nit ku weex ak nit ku ñuul

pegg yoon bi mi ngi am ay walo rayda yu fa taxaw niar mu am bitik bu nekk ci kanam mi ngi jaay ay bagaa ci oto ci digg bi mi ngi am yire yun fa weekk di ko jaay ak beneen bitig bu nekk ci pegg bi.

Ci kaw yoon bi mi ngi am auto keke bundaw atobi nag auto bu netéla amot ay bunt më ngi am ay nit yu nekk ci béera.

Boros bu ndaw bu im më ngi tege boros bi na ñiy pentri ñokkode jëfandikob barosb më ngi am babbekaay bunete ma ngi am woñ ci digg bi.

Palaas bi polaa ci jayeek k ay kayt yi jàng kayi di jëfandefo ni ngi am ay fason fasonyi kaytë ay yu nete yu bulo ak yeneeni yenee.

Palaas bi mu ngi am ñaari lal yuñ tek si biti, ay lal yu daw. Si kow lal yu mag yi nak, ñyu ngi am ay morso yu xonxu, si miir bi, bu tabax bi nekkë ,mu ngi am ay lamp bu fay tàkk.

Ay góor ñu ngi toog ñi ngi def ay ram ñu ngi toog ci ron mbaari tent góori nakg ñi ngi sol seeni xaftam ak seeni mbaxana.

Palas bi mi nga am ay xar ak bey xar yi nak ñu leen takka defal leen seen lekka bi si punu ci mbaar bi mi ngay am ay gór yu fa nèkka yenen yi taxaw yenen yi tóóg.

Talibi mun ngi am ñaari borr, ci beneen koté bi mun ngi am auto bu ndaw, bu faydaw. Ci peggi tali bi mun ngi am tabah. Mun ngi am tamit ay bitik, ci benen bitik bi ñuñ fa wekki ay yiire.

Ci kaw yonn bi mi ngi am ay nit ñu fay dox ak ata bu fydaw autotax ay góor ak jigéer ñeneen yang dem mu am ren gór gute puspus mi ngi am ay lekk ci kawa mi ngi dem.

Ay xaar ni gi tahaw yi xaar yi nak ñi ngi am ay xaryooxamantena yu weex talaleen ak xar yo-xamantene seen yaram bi mingi am lu weex ak lu ñuul.